Ɗo oldi on ɓeviyata ɗum jigida. Roɓe on bo naftirta be majum. Ɓurna pat ɓeɗo naftira ɓeɗo waɗa haa kesi maɓɓe, nden roɓe on bo tan naftirta be irin ɗo majum.

Ɗo almakachi on almakachi hunde on je taila en naftirta yake to ɓe ta'an karai ngam ɓurna pat taila ɗon naftira almakaci man ha babal balmbe do naftira be ta'a karei den be nyota kare.

Ɗo leeso on, leeson man bo ,ɓe ɗo naftira ɓe waala. kafinta on ɓurna pat fiyata leeseji may. Nden ɓe ɗo naftira be kataako haa fiigo leeso man, ngam bi-aadamajo sooda yaara saare naftira.

Ɗo ɗum morɗi ɓe wiyata ɗum atachmen, roɓe ɗo mora ɗo soda gasa man ɓeddora ha gasa maɓɓe, bantano ɓe holli be mori be beddi ɗum atachmen man ha dau gasa maɓɓe.

Ɓingel gorko pamarel oɗo ɓorni riga mako, riga nonde bulu be paɗe nonde danejum enanta ɓalejum oɗo dari ha bawo mako bo be mota ɗo dari.

Ɗo ɗum lengi juuɗe jei zamanu ɗum vi'ete huwai, lengi juuɗe man ɓe ɗo naftira ha noddaki, den bo ɓe ɗo naftira ha laaruki ko duniyaru wontiri..

Ɗum dereke'en on, ɗo fija bol kosɗe nda ɓe ɗo haa pellel fijuki bol kosde man, a tawan ɓe ɗo hawti ban sappo ko ma ɓe ɓuray non man, ɓe ɗo fiya bol.

Ɓiɗɗo debbo o moori morgol boɗɗum .Ndaa o waati gaasa ,ɓeddi gaasa kanti haa dow mabbo ɓe moori mo be maajum.

Ɗan wake ɓe defi ɓe wati ha nder plat, plat man nonde danejum, ɗan wake ni ɓe ɗo waɗa ɗum be fulawa, ɓe ɗo defa nyama, ɗo mari bote masin ha ɓanɗu.

Kare jareteɗam ɗum zamanu lemuji do hauti be cok ɗon fanta ɗon mirinda be ko nandi ɗo pat boɗɗum kare’on lemuji min wiyata je be wadi ɗum hakkolbaji ngam naftur bo yara.

Ɓeɗo viya ɗum, kum, kum bo hunde on je ɓe safiti ta gasa ɓurna pati roɓɓe on naftirta safita gasa bana ɗum kum ɗo nda ɓe safiti holli safiti don gasa ma ha dow kum maju hollikena ndo ɓe safiti rninoti

Do be do via dum kalo, kalo bo ɗum hunde on je be naftirta ha makarantaji, pukarabe do naftirta tonini dum wadi zane den di hosa kalakalaji be fauna zane mabbe je be wadi wani.

Nyiri marori de fadum dedo via dum colo de do fauti to dum je fela i cattase alairi be cabet be tum mashi re cappe la het hawani,

Ɗo ɓe ɗo viya ɗum "dambu" dambu bo ɓeɗo hauta ɗum be kabije, nyebbam, tumatir, tingere, ɓe hauta ɓe jiɓa ɗum fu majum nden ɓe nyama ɗum bana nyamduni.

Agogo laruki wakkati ɓeɗo naftira be agogo ɓe habba ha jungo ngam be lara wakkati nden agogo do bo bata no holli worɓe on tan naftirta be iri agogo ji ɗo.

Supainaji kare hutunirki, makaniki en on naftirta be majum, to ɓe ɗo mari haje ko ɓe vo'inan mota ko keke, ɓe ɗo naftira be supaina mai ngam fistuki jamde ji woni ha mota wa man.

Ɗo ɓe ɗo viya ɗum firij. Firij bo kuje on je ɓe waatata ndiyam ngam feewa. Nden rowɓe bo ɗo naftira waata hundeeji nafturki banta kusel heɓa taa vonna.

Tutawal leddi fere ngam kala leddi fu ɗo mari tutawal m ɗum hollata lallai ɗo leddi kazare on kala leddi fu be kolo tutawal mun fere ɗo feretiri be tutawal leddi fere.

Ɗo ɗum omo ndiyam je rowɓe ɗo naftira ha leɓuki tasaje burna pat ɓe ɗo naftira be omo ɗo ngam leɓuki tasaje don diyam gi bedo fassa seɓe leba ɓe mai.

Ɗo ɗum ganu, ganu ko ɓeɗo naftira ngam defira, ɓeɗo wata nyulɓe on hander majum, beɗo naftira ngam ɓe wa vaina nyamdu, kokuman to ɓe naftiran hakilanta maɓɓe ɓeɗo naftira be majum.

Goyva, ɓikkon leɗɗe on ɓe ɗo naftira ɓe ɗo nyama, nden bo ɗo nafa sosai haa ɓalli himɓe banta ni haaɗo ɓe seyki ɗiɗi, nda guda tati bo ɓe seykai.

Ɗo ɗum lekki on je ɓi adamajo naftirta ni ni o nyauɗo, ɗo naftira be iri lekkiji ɗo toɓe fondi ɓe tabbitini ko damata mo nden ɓe hokka mo naftira.

Ɗoo kuuje nyaamuki on ɗum vi'eteeɗum goldin mu. Ɓe ɗo naftira harna banta gaari, ɓe ɗo hokka ɓikkon, ɓikkoy on ɓurnaa naftirta bee ɗoo maajum, ɓe ɗo sooda harnana ɓe gaari bee man.

Ɗo beɗo vi'a ɗum mangoro. Be ɗo naftira be yara. Ɗo nafa masin ha banɗu bi aɗamajo ngam ɗo faɗɗa nyahuji. Ɗum bikkon leɗɗe on banta no holli nɗa ɗum ɗo be ɗubbini.

Urdi susugo ha ɓandu, ɓeɗo naftira ɓe susa ha ɓandu, roɓe ɗo naftira be iri urdi ɗo nini ɗum fauni nden susa ha ɓalli maɓe.

Nyebbam gasa jei rooɓe ɗo naftira be ɗo lota gasa maɓɓe ɓe man, heɓa gasa ɗiggita, vooɗa nou ɓe mari haje.

Roɓe haa dammugal nastugo saare, ɓe ɗo haɓa nastugo. Bo to ɓe waati himar bulu. Be nanta ɓikkon haa yonde saare man, ɓe ɗo waati himar ji maɓɓe. Yonde saare man ɗon ledda dottiiji haa yonde man.

Ɓiɗɗo debbo. Oɗo jooɗi, chanci gaasa maako. Oɗo waɗi ka pakin haa hoɓɓudu, oɗo waati yeri. Ɓe ɗo naftira yeri ni (ɓikkoi roɓe), ngam paune. Ɓe ɗo waata haa noppi maɓɓe.

Ɓiɓɓewo siyasa on mofti jamaaje, nda ha oɗo jogi maik oɗo wanna ɓe jawaabu dou ko larini harka ko ma fiji siyasa mako.

Ɗo abarba on, abarba bo ɗum bikkon leɗɗe on, himɓe ɗo naftira nyama, ɗo nafa so sai ha ɓandu himɓe, gam ɗo kara fadda nyawuji mere-mere.

Ɓiddo debbo mori, nda o waɗi pakin gasa ɓawo, ɗum atacmenon on je ɓe sorata ha kanti ɓe wara ɓe mora.

Kondo be Soso, Kondoni ɓe ɗo andi Hunde'on je ɓe Naftirta ha ha ɓawo Sudu, ɓe ɗo Waɗa Soso be Sabulu be Sasure nder man, Ngam Yiwuki Ɓandu.

Roobaji ɓe naftirta haa ci’eji, nda je woni les man danewa ɓeɗo wata hunde ha der majum, nden guda ɗiɗi ɗo bo bodejum hanjufu ɓe ɗo wata hunde ha nder mai.

Ɗo ɗum tasaje on je roɓe ɗo naftira bana pilat hon pilat hon be chokali nden be taaso takai. Roɓe ɗo naftira pilat on waɗa nyiri be haako nden hordeji bo ɓeɗo esira nyiri be mai.

Ummatore ɗo mofti moftol siyasa'en da ɓe ɗo be ɗo jodi heɗita ko jawabu ɓe wadanta ɓe be ɗo jodi ha nder cudi moftorɗe

Ɗo ɗum lekki on je ɓe moɗata to nini tagu nyawɗo ɗo naftira ɓe irin ku’e tekiɗo gam moɗa heɓa dama ɓandu mako.

Butali hunde on je ɓe ɗo naftira ha ci’eji, ɓe ɗo nyama, ɓe ɗo wula di ɓe ɗo nyama ɗum bannin, ɓe ɗo bo eta, sotta defa nyama, banta noi holli nda butali ɗo ɓe itti diga gesa ɓe wati ha daro.

Fadu lekki, ɓedo naftira gam ɓe yara, toni ni tagu nyaudo ɗo naftira ɓe iri lekki ji ɗo yara gam heba dama ɓalli maɓɓe.

Ɗo ɗum koromje on, kormje bo ɓe ɗo naftira be maajum ha sare. Ɓe siga ha palo, himɓe ɗo wara jooɗa siuta, ko kuma lara tivi. Ɓurna pat bo ha palo on ɓe sigata ɗo.

Karas, karas bo ɓekkon leɗɗe on, ɓe ɗo naftira be majum ɓe ɗo nyama ndadu bodejum ɓe ɗo waɗa ha nyamdu to ɗon defi ɗo he a karas man wata nyama.

Sarka be yeri. Sarka be yeri hunde on jei rowɓe naftirta ngam fauniki. Yeri ɓe ɗo waata ɗum haa noppi. Nden sarka bo ɓe ɗo waata ha dande, ngam rowɓe to faunan ɗo waata yeri be sarka. Ɗo ɗum sarka on, nden rowɓe on bo ɗo naftirta be mai.

Ɗo ɗum vi'ateɗum katapila motawa on jei ɓe naftirta toh ɓeɗo huwa laabi ɓedo nokkira jarendi bei man koh kuma ɓeɗo hosa hunde bei majum wakkati ɓeɗo huwa laabi.

Ɗum koltungal ɓeɗo vi'a ɗum gare be jompa, gare be jomap Bo ɗum koltugal on je worɓe naftirta to fauni yiwi, ɓorna gare be jompa be ufnere ngam fauna.

Ɗo dum lekki on ko ma nata batal tufata bii adamajo tonini mo nyaudo to ɓe fondi mo ta hade dei nyaujemi tawi, se be naftara be iri batal am be tukum.

Ɗooɗum kare fawniki jey rooɓe on, ɗon faƴdaaji ɗon jambaaki, jey rooɓe naftirta, fawda ɓe ɗo wuja haa yeeso maɓɓe, jambaaki bo ha kunnduɗe maɓɓe ndaaɗi ɗo.

Pukaraɓe ɓeɗo joɗi haa nder ajiji ɗo joɗi ko moi haa koromniwal maako. Mallumjo oɗo dari haa yeso blakbot oɗo jangina ɓe ngam ɓe famaa.

Do hu’eteki ɗum lekki be do naftira bo be lekki ,to nini bi adamajo nyaudo o do naftira be lekki man gam bo heɓa dama bandu mako.

Nyiributali be takai baskoje, da hore kusel ha takai mai do nyama dadum do ha nder plates gam nyamuki.

Ɗo ɗum rawandu on nda ɗiɗo guda ɗiɗi. Rawandu bo ɓe ɗo naftira ha sare, ɓeɗo wurna naftira be majum ngam renoɓe ta himɓe nasta sare.

Derke’en ɓeɗo fija tebul chanes, ɓeɗo fira ɗum be bat mari tamre, petel danejum, goto fiyna goto, goto fiyna goto.

Gasa ɓidɗo debbo omori, gasa man ɗum atacimen atachimen gasa on je ɓe Sorata ha Kanti. Roɓe ɗo yaha Soda wara hauta be Gasa Mabɓe ɓe moro ngam ɓe Fauna.

Ɗoo ɓe do vi'yaɗum panke, panke bo ɓe do nyama ɗum be naftiri be Fulawa ɓe tamsi na ɗum bana holli be waati ha nder taaso ɓe nyaman ni haako do seraman.

Taliya defa ɗum be takai Perpesu gortugal nda salat ha gefe be tumatur. Nden bo nda nyamdu nyiri marori. Pat majum ɓe ɗo hauti ha plet ɓe sigi ngam nyamuki.

Ummatore julɓe ha nde ɓe yahi ɓe jumɓi ɓe wurtoyi nda ɓeɗo komoi ɗo wati jampon wol mu be ufunere Woɓɓe fere bo watai ufunere ɓe jumɓi ɓe ɗo haɓa hotuki.

Ɗo ɓe ɗo wi'a ɗum jambaaki, jambaki bo robe on naftirta be majum. Ɓe dida ha hunnduko maɓɓe to nini ɓe faunan banta no holli nda ɓiɗɗo debbo ɗo jogi jambaki man o naftiran be majum ha o dida ha hunnduko mako.

Sarka be yeri ɗum roɓe naftirta, tou nini ɓe fauni ɓeɗo naftira be sarka be yeri. Yeri ɓeɗo wata ha noppi nden sarka bo ɓeɗo wata ɗum ha dande ngam ɓe fauna.

Nyebbam on nyebbam ɓe naftirta ha gaasa ɓurna pat bo rooɓe on naftirta be nyebbam ngam wujina gaasa heɓa gasa walta vooɗa, heɓa no ɓe morira ko kuma no ɓe taskirana gaasa majum.

Nyamdu marori be liɗɗi viyete ɗum ifish, nda hako ferfesu, ferfesu ɓe hautan be nyamdu, be lidi man ɓe nyama.

Ɗo ɗum ɗo vi'a ɗum frij. Nden frij bo ɓe ɗo naftira ngam ɓe wataa ndiyam, feewa, ɓe yara. Rooɓe ɗo siga kare maɓɓe haa nder frij ngam hutinirj be maajum haa yaake ko fere.

Kusel gortugal wulangel, ɓe wuli kusel man nda ɗum no honni nden ɓeɗo nyama ɗum, ɓawo to ɓe wuli ɓe nyama ɗum.

Ɗo derke' en fiyoɓe bol kosɗe on, haɓe fi bol kosɗe ɓe nyami ɓoggol gotol, ɓeɗo waɗa sewo nda larotoɓe ma ɗo walla ɓe waɗugo sewo, nda goto ha oɗo waɗa sewo o ummi dow ɓe nangi mo.

Bilanda Kare hite jei roɓe Naftirta ngam dirɓuki Tattasei nda ɗon Sitapilaiza hanjubo beɗo wataɗum'on ngam joga hite. Ɓurna pat ɓe ɗo houta be Firich.

Defte on ɗo je ɓe windirta ɓe ɗo viya ɗum jota, deftere mai ɗon pamar ɗum ɗon bo manga, pamar ɗum ɓe ɗo naftira to be yahan pellel ko wodi ko ɓe yidi ɓevinda sai ɓe ta'a ngam ta ɓe yejita nder.

Ɗo ɗum lekki'on lekkije ɓe naftirta tuɓe'adamajo nyaudo do nyaudo oyahan asibiti be foodamo nden ɓe windinamu daa lekkije o yayata o sodaa ngam nyau maako dedei ko nyau maako man holli.

Ɗo ɗum turareeji on, jey ɓe suusata haa ɓanndu, nden bo ɓurna pat, rowɓe on naftirta be irin turareji ɗo maajum, ngam ɓe suusa haa ɓalli maɓɓe.

Mota tankuki laabi. Bantaɗun holli nɗaɗum be ɗo wo’ina laabi. Motawa man ɗo tanka laabi man je be waɗi kesum.

Ɗo korwal jooɗuki ɓe ɗo siga ɗum ha paalo ngam ɓe verna hoɓɓe, ko kuma be jooɗa be seuta be nako ɓe laara tv. Nden ɓurna pat bo ha paalo ɓe siigata koromje majum

Ɗo koromje on ha nokkure kafinta kafinta on fiyata koromje man o ɗo naftira be dollofji, be katako, o fiya koromje den koromje bo ɓe ɗo naftira gam be joɗira.

Ɗum gare be jompa koltungal on je hausa'en be fulɓe naftirta be majum. Nden bo ɗum koltungal on je worɓe na roɓe ba. Roɓe wala naftira worɓe on tan naftirta be koltungal.

"Seinbot" ngengal nɗa ɓeɗo ɓili hoto ngengal majum ha seinbot man ɗum hoto je nyamɗu holli ngengal je hotelwa nyamdu.

Nyebbam wujuki nyebbam wujuki jei rowɓe. Ɓurna fu rowɓe on wujita nyebbam man. To ninni har ɓe faunan ɓe ɗo naftira irin nyebbam ɗo ɓe wuja ngam heɓa ɓandu maɓɓe ɗelkita nden.

Ɗo leso je ɓe walirta haciyeji ɓeɗo soda ɓeɗo naftira be majum ngam ɓe wala hadow majum.

Faandu ndiyam be do viya jog, ɓe ɗo wata ndiyam nder majum ngam nafturki nda ɗi ɗo dom mawun gan nder majum ɗon den pamara pamara nda ɗi ɗo ɗum balewa bo ma matol.

Ɗo ɓe ɗo viya ɗum binndirɗi, binndirɗi bo, ɓe ɗo naftira ɓe vinnda takanas ma pukaraaɓe. Pukaraaɓe ɗo naftira wakkati ɓe ɗo jannga, nden ɓe ɗo vinndira be maajum. Koomoy ma, ɗo naftira be binndirɗi ɗokam, ngam vinnduki.

Ɗo ɗum kum on. Kumbo je safturki gasa. Nɗen kum ɗo robe on nafturta be majum burna pat. Ngam be safita gasambe. Ngam heba be moro.

Jambaaki on den bo roube on naftirta be jambaaki. jambaaki rauɓe do naftira wurna pat tonini ɓe fauni be do hosa dida hunduko maɓɓe ngam ɗum fauna.

Ɓiɗɗo gorko ɗo tasko, ngam fijo dambe ɓe wiyata ɗum ɓe ɗo fijo ɗo ha nokkure daldal fijirki, ummatore ɗo mofta laara fijirle mai.

Lekki on jei gargajiya. Ummatore ɗo naftira be majum. bi'adamaji ɗo naftira be man to har latti o wala jamu o yaha o soda ki, o wara o naftira amma ɗum je gargajiya on na je asibiti.

Ɗo ɗum leeso on. Leeso waalirki, ɓe ɗo naftira be leeso ngam ɓe waalo ɓe siwta nda leeso man ha nokkure kapinta. O waɗi leeso man o naftiri bo be katako.

Ɗo kuje njairi lantarki, je ɓe naftirta haa saare, ngam ɓe kunna nden ɓe nyifa nden ɗo nafa haa to yite vonni ko woodi has l mari masala nden ɗo nyifina hore mum ɗo maajum.

Ɗo saare on ɓe ɗo maha nde, ɓe timminay mahugo nde. Ndaa mahoɓe man ɓe ɗo taski, ɓe ɗo maha maadi ɗunɗi, be ɗo dow maare hiddeeko nde timma.

Derkejo ɗo fauni, oɗo waati limse mako boɗɗe limse daneejum, oɗo fauni oɗo jogi booro waɗi paɗɗi paɗe maako den oɗo jogi waya bo tunna.

Ɗo dum mashin on burna pat bo kafinta en on naftirta be majum, ɓe ɗo naftira be mashin ɗo gam habbuki not ha bandu leso, ko koruwal gam heba kugal maɓɓe yawa.

Madi jamanu ɗum gidan sama andira lobster, be demgal turan kore, ɓeɗo mari ha kampaniji ɗo mari ofise ha les, enanta dau majum, ɓe ɗo dau mahugo timmai, ɓe ɗo naftira be majum on ngam waɗira ofise ofiseji babal kugal.

Koromje kenan, koromje on ɗo jei ɓe naftira ha palo ɓurna pat ha palo on ɓe naftirta bei koromje ɗo ɓeɗo siga himɓe wara jooɗa ko lara Tivi ko kuma joɗa siuta den bo ɓurna fu jaumu sare on naftirta bei mai.

"Nyamdu jolof" jolof nda taliya ha gefe salak ha gefe ɓe hauti ɓe ɗefiri be defi jolof mai sai ɓe wati su salak taliya ɓe defiri ha gefe.

Do ɗum nyebbe be dowaji dum ha ner paranti den nyebbe bo hunde on je be do naftira be defa do be on naftirta ngam defuki ha ko be majum.

Pellel sorki nyamu ɗum hotelwa ummatore to ɗo mari haaje nyamdu oɗo wara haa hotelwa man soda nyamdu, ɓe ɗo sora nyamdu ɗuɗɗum kala kala, je to ummatore mari haaje fu ɓe ɗo tawa ɗum haa pellel majum haa nokkure man.

Liman juruɗɗe jumba. Wakkati oɗo taska waɗan huɗuba yande jumbare. waɗan huduba ummatoren mofti yalɗori ha jurudde ngam heɗɗuiki huɗuba. baho huɗuba ɗen julor ɗarɗe ɗiɗi.

Ɗum koruwal on je ɓe naftirta ɓi adamajo ɗo naftira ha palo ngam ojoda den ɓe ɗo wada koruwal majum mai bo be katakoji kapinta on ɓo nafbuwata wada koruwal man ɓi adamajo ɗo naftira be majum ha joɗirki.

Lariya sakirgel jaɓɓe ɓeɗo jogi hajungo nonde majum yelo ɓeɗo naftira be lariya man gam ɓe sekira jaɓɓe enanta biriji roɓe naftirta ha ci’eji.

Ɗo ɗum yeri on je roɓe, roɓe ɗo naftira ngam faunuki ɓeɗo wata yari ha noppi, to ni ni ɓe taski ɓe fauni ɓeɗo hosa yeri bo ɓe wata.

do nokkure kafinta en on, nda habe do haba fiyuki koromje, ena leso, nda be fuddi fiyugo koromje do majum ma be timmitinai dum.

Ɗo ɗum booro on o jogi, nden booro bo ɓurna pat roɓe on naftirta be maajum, to nini roɓe vurtan ɓe ɗo hosa boro, ɓe waatan kareji fere ha nder maajum, ko kuje petel ni, ko kare je ɓe naftirta.

Taro je siyasa, ɓe mofti worɓe roɓe ii ɗuuɗugo, ha anɗunki iinaji maɓɓe, ɓe ko be huwanta ɓe. Ɗen nɗa worɓɓe yalliri ngam nanuki ko ɓe waɗɗini be.

Ɗo ɗum sufainaji je kare kuɗe makaniki'en. Makaniki'en ɗo naftira be iri ɗiɗo ngam bo'ina mota to fistan jamɗe konii to naftira be ɗedo.

Ɗo ɗum risho'on je zamanu, ɗo naftira risho'on ngam ɓe hutirnira ha kilanta ha defuki, irin risho ɗo ɗon naftira be gas.ɓe ɗon viya ɗum gas kuka, ɓe waɗa rifilin siga pangel mai ha yasi.se bana tiyo yelni ɗo hokka seni ɗonbo je ɓe naftirta be kare Lantarki.

Ɗo ɗum tasbirgol on, tasbirgol je julbe naftirta ɓe ɗo naftirta ɓo ɓurna ha wakkati to in juli sai ɗum naftira tasbirgol tas bo be majum.

Nyebbam on neybbam je be wujinta bikkon peton-peton. Asali be do naftira on ngam be wujina bikkon peton peton. Nyebbammai na je maube ba. bikkon on peton be ɗanyikon beɗo naftira irin nyebbam ɗo be wujina.

Be do kutirna be dedo mai ha sare gam roɓe on naftirta be majum ,do hauti be chokali don spoon don labiyel peter je be naftirta ha ta’irki huda basco je on ko hunde fere ko nandi be majum..

Butali guda ɗiɗi ɗo wali. Butali ni ɓeɗo naftira be majum defa ƴakka ɗi bannin, ko wula ƴakka, ko kuma nama kurori defira nyamdu be majum. Ɗo naftira on ngam nyamugo ɗo mari nafu masin.

Ɗo kare haako on. Ɗo ɓeɗo naftira be majum hautade be baskoje, tattase, attarugu, nda bo tingere. Ɗo ɓeɗo naftira ɗum ngam waɗugo haako be majum.

Dukuje ɓikkoi leɗɗe ɓe ɗo nyama ɗum ɗo nafa masin ha ɓalle himɓe ɗo kara nyawuji da dama ha mai.

Ɗo ɗum mintiji vi'eteɗum milkandi. Minti bo hunde on jei ko ɓe murata. Ɓikkon peton-peton ɗo mura koi, mauɓe ma yaakego fere ɓe ɗo naftira be maajum.

Biskit, Biskit kare nyamndu on ɓurna pat boo bikkonji on naftirta bee maajum, ɗum kare suuno on jey ɓinngel ɗo mari haaje man soosay, latti hannju man ɓurin yiɗugo o ɗo naftira, mawɓe fu ɗo naftira amma ɓikkon ɓuri nafturgo.

Ɗum ɓiɗɗo debbo ɗo waati koltugal daneejum . O ɗo haɓɓi ɗankooli maako , o ɗo waati yeri haa noppi maako . Yeri bo hunde on , jey bo ɓe ɗo fawnira be maajum ɓe ɗo waata ɗum haa noppi .

Ɗo kare fauniki je roɓe ɗa darugal den don fauda je roɓe naftirta ɗa rugal lara yeso mabbe wakkati do fauna fauda ɓo ɗo wuja ha yeso mabbe.

Safirgel, ɓeɗo naftira be majum ngam ɓe safa ndiyam ha nder wauru ɓeɗo habba boggi juɗɗum heɓa no be safira ndiyam man ɓe nokka ɓe wata ha bokiti ko nanta roba.

Ɗo ɗum kantiru sorki yadiji worɓe. Ɓeɗo naftira ɓe sodo ɓeya ɓe yarina tela, tela nyoota nden ɓe ɓorno banta no holli nda ɗum yadiji mai fere-fere.

Ɗo hunde dolluki ndiyam viyete ɗum ketil be turan kore, ɓeɗo naftira be majum on ngam ɓe dollira ndiyam, ɓeɗo naftira ha njairi hite lantarki ɗo dolla ndiyam ko yawi.

Himɓɓe fijoɓe bol kosɗe on nda be ɓe ɗo fija ha nder nokkure fijuki bol kosɗe, nda goto do’ake o ɗo leddi nda goto ha to, den goto bo ɗo ha raga nanguki bol.

Ɗo ɗum waccuuje on. Waccuuje ɓikkon legal on nden ɓe ɗo naftira be maajum ɓe ɗo sa’a, soora ɓikkon ɗo sooda ƴakka nden ɓe ɗon dirɓa ɗum be waɗa kunun aya be maajum

Do ɗum yeri on ɓe halagare, yeri hunde on jei rouɓe naftirta be maajum ɓe do waata ɗum ha noppi maɓɓe. ngam be faunira nden halagare ɓe do waata ha kooli jungo ngam be faunira be maajum.

Ɓiɗdo debbo on do hokka bingel mako cake ha lamar ɓesduggi nduɓu ɗum ɓingel mako man waɗi da o hosi cake mai o wati ha hundupo da pali juice bo ha gefe.

Ɗo ɗum lemu juiceji. Ɓe wati ɗum ha gora, nden ɓe ɗo yara lemuji majum, Ɓedo soraɗi ha shagoji. Ɓe ɗo naftira ngam ɓe yara. Ɗo nafa sosai ha ɓalli himɓe

Gasa biɗɗo pamaro, ɓe mori mo morgol maldal rufuti, ɓe waɗi bit bit ha morgol majum ɓe.

Hako baskoje ɓe defi hako bo kare on hunde on je ɓe nyamata be nyiri nyamdu defi nga nda ɗum ɗo hauti be ko handi haute fu hatotton.

Ɗo ɗum fanka on, den bo ɓe ɗo naftira ɗum ha sare gam hokka hendu ɓurna fu ɓe ɗo wata ɗum fanka dou on gam hokka hendu ladi manji nana belɗum.

Parà da ɗido jodi ha mobti pellel gotel para ni hunde on je ɗo pira ɗo mari bileji.

Ɓiɓɓe leɗɗe, ɗo hauti be kankana, abarba, leemu, ayaba, ɓe hauti be wardiri ɗum furut salat ngam yaruki, ɗo nafa masin haa ɓandu himɓe.

Ɗoo Supainaji, kare hutinirki makaniki'en. Geroɓe mota ko mashin, hatta be geroɓe janareto ɓeɗo naftira be Supainaji ɗo ngam fistuki jamɗeji. Nden ndabo ɗo fahinbo zarto ɗum makaniki'en ɗo naftirta patmaji ɗon hadɗo.

To, dum boggi on je dasturki hite lantarki. Be do naftira be boggi man gam be dasa tenantarki diga polwaya ya jibba ha chi’e himbe on.

Ɗo ɗum sarka, sarka bo hunde on je roɓe faunirta be majum, ɓe ɗo haɓɓa ha jungo maɓɓe gam ɓe fauna, roɓe burna pat toni be fauni ɓe ɗo hosa iri sarka ɗo ɓe wata ha jungo maɓɓe.

Ɗo ɗum makaranta on je ɓe janginta fukaraaɓe, nda ɗum ɗo ɗo ha les, nden ɗon aji fere ha dow, ɗo ɗum ɗo via obsteya, nder totton on fukaraaɓe nasata, nden malluen nasta jangina.

Abarba, lemun sami, be dukkuje. Ɗum fu maajum ɗum ɓikkon leɗɗe on, ɓe ɗo naftira be maajum, ɗo nafa haa ɓanfu ɓi aadamaajo sosai, ngam ɗo fadda nyawuuji petel-petel.

Nyamdu gusel gortugal be kabech da perpesu ha gombi, den be do nyamadum burnafu tagu do nyamadum bo dowadira hako be nyama.

Unardu be gafurgal, unardu be gafurgal dai hunde onje roɓe ɗo naftira ngam uniki ha majum, roɓe ɗo naftira una ko citta, una bakuru, ko una bascoje, e konandi b majum.

Ɗo ɗum lekki on, je ɓe naftirta ɓe muɗa, to goɗɗo nyauɗo ɓe yaha asibiti ɓe fonda mo ɓe tabbitina ko nawata mo, nɗen be hokka mo leki man o wara o naftira ngam ngam o heɓa dama ɓandu majum.

Ɗo mam fu ɓe ɗo vi'a ɗum jambaaki. To rowɓe na fawni se ɗo naftira be maajum.

Deftere binda ngol isa ali pantami, deftere ni owindi ngam ummatore naftira be majum janga, pama ko wani nder man, ɗo siga ɗum ha laibirari ha makaranta ngam pukarabe naftira ko nanta mallu’en naftira.

Ɗo ɗum Paune'on je ɓe Waɗinta Sare, nada Ɓidɗoɗo oɗon Fauna Sare ngam Woɗa, ɓe ɗo Waɗa ɗum Takanasma ha Palo, ɓe Fauna ngam Woɗa.

Mangoro ji ɓe ɗo sili ɗe ha dou tire, mangoro ni ɗum ɓikkon leɗɗe on, ɓeɗo naftira be majum ɓe ɗo yara, ɓeɗo waɗira jus yara, ɗo nafa masin ha ɓanɗu.

Hako zogale ni be do wadira nyebbe be majun, denbo bedo defa bedo nyama do wada dambuhoi.

Ɗo paɗe on be naftirta be paɗa ndenbo paɗe je worɓe on tan naftirta be irin paɗe ɗo ɓeɗo fadda ɗe ha kosngal ngam be wurto be yaha pellel be mari ha je.

Taaro on jey siyasa'en ha mo Allah bangi daraja mum ballo ardiiɗo leddi Kashim Shetiima, ndaa mo ɗo'o o ɗo jooɗi nder mauɓe maube siyasa'en naijeria be do yalliri ha lokkure man.